Matenda makuru atekeshera nyika yeshe, anotekeshera achirwapa zvikuru seyi kana kuti anodzivirirwa zvinoita kuti matenda aya asahamba kubva kumunhu uyu neuyu kubudikidza ngekushamba kwemawoko ,kuchenesa mawoko edu, kushandisa sipo dzakasiyana siyana. Kushandisa mitombo inowuraya hutachiona mukati menyara dzedu tisati tazobata chekudya kana kubata panobata vamweni.

Azvizi kunaka kuti vantu vagare nematenda vari mumizi, tinofane kuyende kuzvibhedhlera toona anotibetsera madhokodheya neamweni akafundira kuti detsera kuyitira kuti kana takuwara zviya tigone kudetsereka tisafira mumizi.

Utano hwendxondo utano hwakakosha. Utano hwendxondo hunotibatsira kuti tirarame mune zvakanaka kana ndxondo dzikarashika upenyu hunenge hwaenda mushango. Utano hwendxondo hunobatsiridzwa ngekuita zvinhu zvakafanana ngekutamba mitambo yakasiyana-siyana, kuerenga , kurumba, kudzidzira pamwepo neamweni kuramba uri uri muzvikwata zvevamweni kuramba uchifara kuitira kuti pfungwa dzawo dzihlamburuke.

Muchipatara, muzvibhehlera vana vanohloyiwa vanamai vachazvitware kusvikira vasununguke. Vanodetserwa vanohloyiwa, vanoonekwa kuti zvakamira sei.

Takanangana maringe ngezvehutano ,vantu vanodzidziswa zvirwere zvinopararira ngenzira dzakasiyana siyana ,zvimwe zvinoda mhepo ,zvimwe zvinopararira nemvura ,zvimwe zvinopararira ngenzira dzimweni dzatisingazivi kungave kusa kutadza kushambidzika kungave kugeza maoko ,kushandisa mvura yakasviba ,kunwa mvura isina utano zveshe zvinotipa kupararira kwezvirwere.